Waxaa ii muuqda wiil iyo gabar dhakhtar ah waxa ay fiirinayaan daawada waxa ay wataan dharcaddana gacmahana waxay ku wataan galoofisiyo buluug ah

Midnimo subar market baabuur aa ku sawiran io mooto oo rakaab ah sidoo kale oomo oo gaduud tahay oranji isku jira lab kartoon oo ooma ah waxayna saran tahay alwaax

Kushiin qeybta dhaxda wa qeybta farxaqlka Tuba ku taalo Sidokle ee iskafaalo qaanado ka sameysn qaanadahana wey wada xiranyihiin qanadaha midabkoda waa cadan darbiga wa mutaleel madow iyo cad isku jiro sidokle qandaha hos wa madow waxey leyihiin bahasha gacanta lgu qabsnyo laga furayo

Hal ganjeel oo furan iyo daaqad oo xiran sidoo kale ganjeelka waxa uu ka sameeysanyahay riinjin cadaan iyo riinji madow ah oo marsan iyo qaybta kore oo oranji iyo qaybta hoose oo oranji ah kolomka ku dhex laban sidoo kale sidoo kale dalooga hoosaa saaran madow iyo gaduud cadaan

Waxaa ii muuqda nin wato qalin qori wuxuu wax ku jooraynayaa mastarad waxa uu ku qorayaa sabuurad cad waxa uu safaarad cad

Waa sawir naag oo wadato xijaab kalankiis yahay cagaar background ka dambeeyo waa madow

Waa qumbe aad badan iyo cambe bac ayaa kor kasaaran cambaha.

Darbiga geesaskiisa orange yar ayaa ku qasan iyo nal sharaxan oo soo laalaado albaabahana way xiran yihiin

Waxaa ii muuqda wiilal yar yar oo daawana biyaha badda waxa ayna ku fadhiyeen jirdiin waxaa agtagan nin weyn oo wato shaar guduudan iyo surwaal madow

Een Hal muraa xad Hal kuma diin iyo Hal sariir oo nafar ah

Kabomiiska saaran sidookale kabahaas kadanbeeyaa waa baroon sodookale kaba isugu jira madawbaraw iyo kafee

Dad fara badan hool kuwada jira sidoo kale way fadhiyaan miisas cadaan ah ayaagacmaha kuwataan ninka usoo horeeyo koofiyad ,saacad io mobile hortiisa yaala sodoo dadka meesha fadhiya isu wada jiraan

Waa uu xiranyahay gurigaan waxa uu leeyahay hal albaab iyo afar daaqadood midkamid ah daaqadaha waa ay furanyihiin

Waxaa ii muuqda garoon kubada cagta lagu dheelo waxaana ku dheelaya wiilal waxa ay kala wataan fanaanado cod iyo kuwo jaal ah

Balahaladaan oo sadax bir ah sidokle bahaladaan waa sadax xabo midabkoduna waa madoow meshey yaalane waa meel banaan sidookle xuub oo cows eh ayey dul saranyihiin

Gashaan oo meesha daah-faagado waxaa yaalo miisaanka lagu cabiro dahabka sidoo kale waxaa yaalla dhaga-dhago iyo tiinad

Cali muuqda arday fadhiso fasalka waxaa wax u dhigaya macalin waxa uu dhigayaa saynis maalinka wax dhigiisa uu wataa fanaanad buluuga ah ardadana sharar cadaan ah

Meeshaan waxa yaalo lix baabuur oo kalaradoodu ka kooban yihiin madow iyo caddaan sidoo kale baabuurka waa safaris wuxuuna leeyahay bira dhaadheer

Baabuur ku raran kartoomo sidoo kale oo ku dhagan warqad caddaan iyo warqad jaalle ah

Waxaa i muuqday guri cusub oo mardhow la dhisay waxaa ka baxaya geedo ubaxaya ah waxa uu kalarkiisuna yahay creem

Waxaa ii muuqda catarr laxa yaysiinayo midabkiisu waa buluug kor waxaa uga xiran dhalo dahabi ah furka corona waa buluug dhalaale

Labo koox koox waxey ku labisan yihiin dhar cadaan ah kooda kale waxey ku labisan yihiin dhar gaduud ah

Baabuur iyo hal nin iyo dhagaxad aad iyo aad uqurux badan waa interlog sidoo kaleh interloga midabkiis waa labo kalar waa madaw iyo cadaan iyo gaduud wiilka waxa uu wataa maaliyada oo cambe eh

Number cod io qof isku jira oo aad io aad ufara badan waxaa badan raga suugaday ku dhagsan yihiin qaar koofaiyad Bay wataan sidoo kale gabdhahana dhar madow oo isku joog ah ayay wataan qaarna mara guduud ah ayay wataan tob io cabaayad ayay wataan

Daango oo jaalo ah ku jirto digsi iyo hal xurbi sidoo kale digsi oo cadaan ah ayuuna ku jiraa

Waxan ka dhahayaa in ay magaalada leedahay hormar aad u ballaran hadii ay jirto waa nimco aan mar walba u mahadceliyo ALLAH

Waa labaqaan dood ee ka muuqdaan rooti roots-ka rootiga w eyn rootiga waxayna ku jiraan qaanado

Computer ka lagu baaro xanuunaha iyo miiska computerka in laga daawado shaashadda computer ka waayo miiska waa madow midabkiisana waa cadaan

Labo gacan oo bilishteeshin ah oo geemka lagu ciyaarayo labada gacan dhexda ku leeyahay calaamad cadanah sidoo kla meel banaan ayuu yaalaa

Meeshan waxaa taagan mooto iyo gaari mooti waa madow gaariga kalarkiisu waa caddaan laamiga ayay saaran yihiin

Hal bonbalo oo kujiro fananad oo guduujieh iyo haf Jey o madow midibkiisu ah bonbalaha midabkisu wa cadan

Waxaa ii muuqdo kaniin ku jiro kartoon midabkiisa iyo waa caddan kartoonka midabkiisa

Baaldi oo u ku jiro qudaaro oo cagaar ah calemihiisa waa dhaadheer sidoo kale baaldiga midabkiisu waa madow waxa ku jira dhexdiisa carro cadaan ah

Waa labo kabo oo joog ah isku mid ah midabkooda waa midooday caddaan kuwa kale waa kafee

Hal saxan oo ku jiro bariis iyo jabaati iyo maraq gaduudan oo baaquli ku jiro iyo qaando iyo farkeeto aa ag taallo

Waxa ay muuqda nin wato fanaanad iyo maawiis waxa uu ku fadhiyaa gambar waxa uu gacanta ku hayaa fiilo agtiisa waxay yaalla sakael guduudan

Hal joog oo kabo ah joog oo kabo ah midabkiisu waa madow hoosna waxa uu kayahay cadaan kartoon buuna dul saaranyahay

Hal saxan oo ku jiraan daango waxaa ag fadhiya nin kale oo daango cunayo

Hal saxan oo ku jara baasto guduudan io hilib kalaankal oo dul saaran banbanooni io yaanyo

Dad badan oo kujiro hool saf waa dharkooda cad safka kalena waa collection

Mise saaran rooti laba nooc ah rooti dhaadheer iyo rooti ambega kalarkiisa waa jabaallo

Hal nin oo fadhiyo kursigiisana uu yahay baroon ninka wuxuu wataa qamiis madow isagana wuxu wataa shaal guduudan

Halkan waxaa taalo doon midabkeedu yahay dahabi ayna ku qoran tahay fashion

Arday dugsi dhexe oo dharkooda yahay jaale iyo shaati iyo surwaalka ninkana wuxu wata calan

Weel oo ku jira ubax cagaarn oo caleemo ah dhexdiisana waxaa ku jira dhagax man oo Jay ah

Laba saxan oo cadcadaan ah mid bariis io jikin sidoo kale jikinka waxaa ku jira jibsi

Wiil ku jira rooting oo jarjaran sidoo kale bac aa korka oga xiran

Waa qol waxaa yaalo miisas iyo kuraas oo midabkoodii yihiin dhulku waa midow

Meeshan waxaa yaala miisaan yihiin saxmo ay ku jiraan ansalaato kaarooto iyo berbanooni cagaaran